Omushaija ajwire eshati erikwera aine egaari akomireho ebijuma, akamireho enyaanya akomireho entonga, akomireho n'emicungwa

Omwana orikwiragura arikusheka ajwire esaati etasibire mapesha kandi enyima ye hariyo abandi baana

Enjoki eteekami aha kimuri kirikutukura.

Enkofiira ezimwe niziragura ezindi nezerangi ya kitaka ezindi nezerangi eya kinyatsi

Ebituzi, ebihimba, emboga, enyaanya, ebishenda ebya kineekye, ebishenda ebirikutukura, biri omu katare

Omushaija ajwaire ekofiira n'esaati y'emikono miguufu arikukwatanisa ebyooma na n'ekyooma ekirikukwatanisa ebyooma kirikukozesibwa amashanyarazi.